Vana ngavasatombosiiwa vakagare mumakanyi, ngavanxubwe vaende kuzvibhedhlera vaguma kwona iyoyo ngavakurudzirwe kufunda ngesimba izvi zvinoite kuti ramangwana renyika rijeke ngekuti nyika isna vantu vakafunda yakazara mambavha nemahure.

Zvikora zvepashi vana havandodi kumuka kuenda kuchikora. Vana unotobaona kuti unonesa akaate mumagumbeze. Zvinondodiva kuti vana ngamanikidzwe ngatxubwe vaende kuzvikora ramagwana ravo rinozojeka vanozotitenda mangwana.

Kuzvikora zveana adoko kwakanakire kuti vana anofunda veitamba saka vana vanotarisirwe kuti vange vakaungana vachione zviro zvekutambisa zvakawanda uyewo vanavadoko vanofunda vachiona saka pane zvinofanire kunge zvakanyorwa zvakawanda.

Muzvikora vana vanofanira kudakadzwa ngekufunda ngekuti vana vadoko vanotamba veifunda, saka zvimitambo zvinofana kuti zviti wandei muvana vechikora, kana zvawanda zvinoita mwana aaraidzwe afunge zviro zvimweni asingazii kuti urikutofunda.

Kuchukora hakufanira kuita kutachita zvemabhuku zvega, mwana eya unoziwa kuverenga asi amweni ahaaziwe kuverenga kwacho nekunyora zvezvinobaada zvinoda kuti vantu vapumbure mabhora anaya nezvekurumba umweni unoona chipo chake imwomo nekuti ukaningira amweni anorarama upenyu hwakanaka ndeanoita zvekurumba.

Zvikora zvepashi pashi zvinode kuti zvigare zvakabeurwa asi vana vanofanire kuite nguwa yekuti zvimbokonywa veimbotamba kuite kuti vazodzokera futi pfungwa dzawo dzahlamburuka.

Kora mwona umwomwo munode kuti vana vaende kuzvikora vakawanda ngekuti vana vakasaenda kuzvikora vanozotambudzika mune ramangwana rawo zvinodiwa kuti kuchikora kweshe vantu vaise zvokuti vana vagare nekuti anyore kuti akone kunyora kunyange akazotadza hake kudzidza ngaagone kunyora .

Zvakanakira kuti vana vanosisa kuti vatatiche vataticha kwacho vanofana kutaticha veinyanya kuona ngekuti mwana mudodori unofunda maningi eiona nekubata zviro zvimweni zvinomudetsera kuti aone zvaari kufunda

Vana vadodori vanosisa kuti vaende kuchikoro vana vane makore matatu kukwira vantu vasingafani kusiyiwa vasina chavanoziya ngekuti vantu ava vakaenda kuchikora tagadzirisa matambudziko achauya makore achauya mberiyo. Ngendaa yekuti vana vakafunda vakatosiyana nevasina.

Vana vanosise kuti vaende kuzvikora zvepashi. Vanosise kuti vazvidetsere vega ngendaa yekuti mwana kana eikura uchazopindana nematambudziko akawanda, matambudziko anaozogadzira unenge akamabatsirwa achiri kuchikora chepashi uko kwaaiouwa mazano ekubatsirika mu.

Kuchikora kweana adori-dori kwakanaka asi kunode kuone kuti vana havana kukuara ere, ngendaa yekuti kunoite kuti vantu vagare veionekwa, vaende kuchibhedhlera kana vakuvara, ngekuti vana vadoko vanoda kubatikirwa maningi umweni unokuwara mwakagara.

Kora kwakanaka vaba vadodori ngavaendeswe kuchikora pachikora apapo panofanire kunge pane mvura yekumwa yakachena kuitire kuti vana ava vararame nguwa yakareba panofana he kunge pakachengetedzwa pasingakuwadzi vana vadodori ngendaa yekuti ndau Inokuwadza aisi ndau yaka.

Zvikora zveana adoko vana vanofana kupuwe zviro zvekushandisa mukutaticha ngekuti vana vadoko pavanofunda, vanofunda maningi vachione zviro kana vachibata zviro zvacho. Kwete kundobhuyirwa kuita sekuti kuchikora cheantu abve zera, izvo zvakaba..

Zvikora zvepashi zvinondode kuti zvinge zvakarongeka vana varimwo muzvikora umwu vanofana kunge vana vanababa vavo vekuzvikira, vanofana kuonekwa sevana vanofana kudakarira kuende kuchikora ngenyaya yekubatikirwa ngeabereki anenge ariyo anozi vadzidzisi.

Vana vanosise kuti vakhubwe vaende kuzvikora ngekuti mwana akagara pamuzi akakura riri zaa zaa unozotinesa kana achembera uye asina kuchembera unogona kuzongotinesa. Vamweni vanoite mbavha vamweni vanoite matsotsi mumadhorobha.

Zvikora zveana adodori zvakanakira pakuti ana adodori avana zvakawanda zvinonesa, mwana akandorya akaona mvura yekumwa otofunda aachidina ndxondo dzimweni dzaanofunga zviro zvakanyanya kuwanda zveupenyu.

Zvikora zveshe zvinosise kuti zvibeurwe. Kana zvavhurwa zvederayo zvinofanira kutatichisa vantu zvine chekuita ngezvemitombo ngekuti nyika yedu iri kupera ngenyaya yekuti nadhokodheya ma

Nyika kuti ibudirire inodevantu vanova betsera kana vasina ma basa ekuita kuzvikora zvederayo zve ndombi nema dhodha kuno tatichwa mabasa aka siyana siyana akadai ngeku aka kuveza kusima kurima nekudini zveshe kana kusona.

Mutombo dzeshe dzirimwo mumakanyi umu dzinosise kuti dziendeswe kuchikora, kuchikora chedera chevantu vaakufundira mabasa vafundirewo ngezvemitombo dzona idzodzo vaziye kuti vangaita sei kuti vaponese nyika yedu ngekuti taite dambudziko revanthu vanogara munyika mavo veishandisa kufunda mutombo dzinobva kune dzimweni nyika. Izvi zvinobaaite kuti zviro zvisanyanya kuhamba munyika mwedu, nyika yedu ione .....

Zvikora zvedera yo vana vakawanda vanosise kutaticha asi mwana unode kuningira kuti chipo chake chimbori chei Kana muntu aone chipo chake ochitenderwa kuti anyanye kufundiswa zvakarerekera kudii rechipo chake zvinodetsera kuti remangwana rwmuntu rizojeka pane kufundira mahaa.

Zvikora zveshe zvedera zvakandonakire kuti zvinode kuti vantu vange vakapfeka ngubo dzakanaka, ngubo dzinoite kuti vaziye chavakahambire panyika ngenda yekuti dzimweni ngubo dzinoitise kuti vamweni vaite ingatei mahule.

Tinosisa kuti tibeure zvikora zvaantu abvezere . Zvikora zvona izvozvo zvinoita kuti vantu vasakasira kushata muupenyu. Vamweni antu anokasira kuroorwa ngendaa yekuti akuna kuchikora kwaanoenda . Saka ngatiningire ndau dzeshe, kuti ndau dzeshe dzinezvikora ere zvinoenderana neantu arimwo

Zvikora izvi ngazvikurudzirwe zvinyanye kubeurwe zviite kuti vantu vaoneke matambudziko avanosangana navo. Vantu vane matambudziko ngavabetserwe kuvhurirwe nzvimbo yekuti vaende kuzvikora vamweni ngava bhadharirwe mare ngevamweni vanevo mare yacho.

Patino enda kofunda ngati rangarire kuti mufundo yeku pedzisira une magumo awo kweshe kwetinozo funda ku zvikora zve ndombi ne madhodha vantu vano fana ku kurutana ngekuti izvi ndizvo zvino detsera upenyu hwawo mangwana kana.

Ngoda ngezvekuti kuzvikora zvederayo vana ngavanyanye kufundiswa mabasa avanode kuzoita kana achinge akura chinoite kuti uone kuti mwana uyu unode kuzoite basa rei kumufundise maa zveshe zvinofundiswa mwana unozoonekwa kwaanonyanya kukona kwaakarerekera.

Kora zvedera iyo kwakandonakire kuti vantu vanogara vakawanda kana vagara vakawanda vanozoryire pamwepo varyire pamwepo panogadzire kubatana muvana veikura vamweni vanokone kutoone vadiwa vawo mukugara kwakati nekuhlongana naamweni

Vanosise kuti vaende kuzvikora zvedera vaguma kuzvikora zvedera vanosise kuti vafunde kana vafunda vantuvo avavo vanofundire mabasa avanode kuzoita muupenyu. Mabasa aya anovadetsera ngekuti vantu zvakadaro vanozozvidetsera muupenyu.

Kuzvikora kona kunofundiswa vana vati kurei vabva zera vaakufunga, vamweni vaakutoda vamuna vamweni vaakutoda vakadzi, saka vanosise kuti vafundiswe zvinodziirira kubatira hutachiwana hwemukondombera, nezvimweni zvirwere zvepabonde.

Ndau dzeshe dzinofundirwe mabasa, dzinofanira kunge dziri ndau dzine nzvimbo yakakura, yekuti vantu vanofana kupota veiona kuti vanoshanda sei mabasa acho. Zvakadai ngekuwaka, hapana paungati muntu wakuziye kuwaka iwe usina pawambomuwakisa paka..

Zvikora zvederayo zvendombi nemadhoda zvikora zvekuti hazvisi zvekumbotamba ndizvo. Kunofanira kunge kune zviro zvakawanda zvekushandisa zvakadai ngemangombiyuta nedzimweni mbatso dzinoongororwe mutombo Kana vantu veida kuite madhogodheya zviya vanofane kunge veitoziya kuti mitombo dzacho dzinoshanda zvaka...

Vana ngavakubwe mumukanyi umu vaende kuzvikora kunyanya -nyannya zvevasikana neakomana abva zera. Zvinoite kuti variyo vanofana kutaticha mabasa avanoda kuzoita muupenyu. Mwana akandokura ane hwaro reupenyu hazonyanyi kutambudzika kunyangwe nemhuri yake inozoite mhuri yakati mhoryo.

Kuno fundiswa kuchikora zvedera vana variyo vabve zera vamweni vakutomera mazamu, vamweni vakutobarisa vana. Chinondodiva ndechokuti vana vakadai vano fanira kudzidziswa ngezve mutombo, uye vanofanira kudzidziswa kuti vano zvidzivirira sei pazvinhu zvepabonde kana vakazviita.

Vana ngavaendeswa kuzvikora zvedera kuitira kuti vana vasakura vari mahure nematsotsi mumakanyi. Ngendaa yekuti vana vakakura umweni anotozoona kuti ndakutambisa nguwa ndisangaroori. Vana vakuroorwa vachiri vadoko nekuti avana chekuita.

Muzvikora mwona munokasira kurapwa mbatso dzekufundira mbatso idzi dzinofana kunge dzeipinda mututu wakanaka kuti vantu varimo vasabatwa nematenda akawanda ngekuti umwu munopinda vantu vakasiyana siyana vamweni vanenge vane chirwere chebesha.

Zvikora zvakanaka zvinosiso kunge zvinenzvimbo yakanaka yazvakaakirwa zvinoite kuti antu varipo pachikora vanozwe kuti tiri pamuzi pedu. Kwete kuti vantu varipo vanoone zviro zvakasiyanazve nezvavanoona varikanyi kwavo. Vana baba nana mai vanoshandapo vanofana kunge varivabereki vavo.

Zvikora zvinosise kuti zvibeurwe kana zvabeurwa zvinofana kunge zviri kuretu maningi nekunogare antu, zvinifana kunge zviri kuretu maningi nekuno tengeserwa kuitira kuti vana vasapanduka, vasabuda muzvikora veiende kumashango kuretu koite zviro zvisakarurama.

Mwana weshe anosisa aende kuchikora kuchikora kwacho kunofana kunge kune antu akafunda akataticha mabhuku anokona kufundisa kuti mwana weshe azwe izvi zvinoita kuti ramangwana remuntu rihlamburuke ngekuti ukaona mwana wako weienda Kuchikora chakabudirire unopera.

Zvikora zvedera zvinoda kuti vanthu vanyanye kutotaticha maningi ngezvemitombo dzedu dzechinyakare .Mitombo idzi adzina basa nekuti munthu une mare yakadini . Kana ukandiona pauri zviyani weuziya unotoponeseka kana watorumwa ngenyoka kana kusangana neimweniwo njodzi .

Kuchikora kwona iyoyo vantu vanode kuti vasandoende Kuchikora kwokoofunda zviro zvisirizvo. Vantu ngavafunde zviro zvinozoabatsira muupenyu. Zvingadai zvakadai ngekusona, zvakadai ngekuveza kana kuvaka. Zvinovadetsera chero kana vasina kupinda mu........

Ngezvikora zveshe zvinosisa kunge zvirimo mundaraunda vantu vanofana kuvakira zvikora zveshe zvinogara antu kuitira kuti antu asatsvaka movha kana mishonga dzekuenda kuzvikora vantu vanofana kungoziya kuti zvikora chiri muberere medu wotoenda kofa.

Vana vanosisa kuenda kuzvikora kuguma kuchikora chedera vakuchikora chedera muntu hafaniri kundoita zvimufundira. Muntu vakufane kusarudze zvaanode kutaticha maringe nezvaanoshuvira kuzova muupenyu. Nekuti hazvindoshandi kuti muntu voshande kufunda vobudirira maningi vapedza votadza kuzozvishandira.

Vantu vagare pakasvipa zviya varikuzvikora , vana vanoda kuti vadzidziswe mabasa akasiyana siyana ekuita , chinototanga ngechekuti muntu ngaabatikire panharaunda paanogara. Vanasikana nevanakomana vese vanobaidetsera kuti vanofane kudzidziswa kuti vagare vakati chuchu.

Ndau dzezvikora dzakanaka maningi chedzinondoda dzinode kuti vantu vakuru vechikora vasatyanye mare yeshe kana yeinga yauya zviya. Vana kana vabhadhara mare yechikora ngakutengwe zviro zvekushandisa zvakadai ngepekunyorera, pekugarira, uye mangombiyuta ekubaya kuti muntu ngaende pa.

Zvikora zveshe zvepadera zvevakomana nevasikana vabva zera zvinosisa kuti zviake zvivakwa zvakawanda azvinaki kuti mwana ararame ari muzuwa afunde ari muzuwa upenyu hwake chaihwo auzoiti zvakanaka zvinotoda kuti munthu ange ari mwaka...

Kuchikora vana vanosisa kuti vaende vakapfeka zvidxoko zvakafanana. Zvirozvo zvinoite kuti vantu vasazorashika. Kana umweni munhu akatsikwa ngemovha unokasire kuziikanwa kwekuendeswa ngekuti wakapfeka zviro zvakafanana neumweni uripo pachikora pona apapo.

Zvekuchikora kutaticha zvakanaka zvinombaade kuti antu vayaiye vatatiche ngendaa nyekuti vakasayaiya vanozotaticha zvisizvo ngekuti zvinobaade kupurutana kwemene ngekuti zvinonesa zvirozvo kutangire zvechikora chepadera.

Kuzvikora iyo kwakandonaka ngekuti muntu wakura wakukone kusarudza chaanoda muupenyu wake vantu vanobve kumba vanezvinanga zvakasiyana pavanouya kuchikora asi kuti mwana anode kuti andobhiirwa mumakanyi umo kuti waende kuchikora hambire chimwe zvinoite kuti zviro zvikuhambire.

Zvikora zviri dera iyo zvevantu vakati kurei zvinosanganisira vana vadoko vane makore gumi nemashanu kukwira neamweni antu vakatombobara vana saka zvinode kuti vantu vajaire kundoremeredzana zvinoita kuti muupenyu mugarisane zvakanaka.

Zvechikora izvi zvakanaka, asi chikora chederayo chinonyanya kubatsira. Munthu unosise kuti afundire basa raanoda kuzoita muupenyu, ngekuti akararama ari munthu usina basa raanoda kuzoita muupenyu, ndiyani ungazomudetsera mune ramangwana rake? Izvi ndinobaazvikurudzira.

Zvikora zveshe zvedera iyo zvakabanaka ngekuti munhtu unofanire kudaidzirwe kudyidzana neanthu zvakanaka ngenda yekuti paanenge eiatiche mabasa pane anthu amweni anenge eiuya eide kuningira vanthu kana kukanganisa anthu, asi munhu akagona kugarisane neanthu zvakanaka unoite zvakanaka.

Mweshe mweshe metinogara chinongodiwa kuti zvikora zvefundo zvinge zvirimo kuitira kuti vapote veibatsirwa ngekuti vantu vakange veitaticha mabasa avanoda kuzoita muhupenyu zvinozovachengeta uye zvonozoita kuti mhuri dzawo dzigare dzakachengetedzeka chero vafa.

Kweshe kweshe kunorapirwa vanhu kunofana kunge kwakabva vantu vakafunda ngekuti vantu vakafunda ndivo vanodiwa. Kweshe kweshe kunoendiwa kuchikora vantu ngavafunde ngezvemutombo, zvirozvo zvatekeshera vantu vanofana kuziva kuti tinorapa sei antu munyika mwedu kuti antu isapera kufa.

Kuti nyika ibudirire kutaticha kunoite vana munyika mwona umwomwo saka tirikuti zvikora ngazvibeurwe kunyanya nyanya zvikora zvinofundire mabasa zvederayo vantu ngavafunde chero veifunda vakawanda sei zvinongode kuti nyika yedu ibudirire nekuti vantu vanenge veiziya mabasa akawanda.

Ndau dzeshe dzinofundirwa dzinofana kunge dziri ndau dzakanaka dzinopinze mphepo yakawanda, ngekuti kuzvikora zvederayo, zvevanthu vaakutatiche mabasa, vantu vanofunda vakati wandei, zvekuti vanosise kuti vange vari muchiro munopinde mphepo yakawanda.

Zvakanaka yaampho kuti vantu vaende kuzvikora, kunyanya-nyanya zvikora zvedeyayo iyo. Vantu vanosise kuti vatatiche. Uku vanenge voofunda vakati wandei, ngekuti vanenge vaakufundiswa zvakasiyana, kufundiswa vari vashoma. Vanenge vaakuzvidetsera vega kunyanyanya.

Chetinotida ngechekuti munthu weshe muno muntharaunda mweshe unofanira kuti akurudzirwe kuti aende kuchikora chedera ,chendombi nemadhodha. Chikoracho chakanaka ngekuti munthu unenge eifundire basa raanoda kuzoita. Nyika yedu inobudirira kana vanthu vakazoshanda mabasa aya.

Kuzvikora zvedera iyo kwakanaka ngekuti kunoende kofundwa zviro zvemene zvinozosanganwa nazvo munyika, azvizi kunaka kuti tondofunda nezvenzizi dzekuabereka kwetisingazombofi takaguma, zvinotibetserei mukurarama kwedu, zvinode kufunda ngezviro zvetichararama nazvo.

Zvikora zvakanaka zvederayo ngezvekuti mntu weshe weshe unozvifundira ega hino rimweni basa rEkuita rinenge rakatonyorwa pachidziro chekubanze riri pachidziro chekubanze chinooneka ngemuntu weshe Muntu unoritora oende mumhatso inogadzirwe zvire padande mutande reruzivo agumepo otange kunyo.

Tiri kuti vantu vano ita zve mutombo vanofana kunge vakawanda mu zvikora zve derayo zve vantu vanoti taticha mabasa ngendaa yekuti chiri kupedza vantu mu zvibhedhlera vantu vanoshanda vakaita se madhokodheya nana mukoti vari kuite vashomani.

Zvikora zvepadera zveshe zvinofundwaa nendombi nemadhodhaa zvinosise kunge zviri kuretu ngekunogare vantu ngekuti zvinode kuti vantu vagare vari mu mwakati tototoo mwakati mbodhloo, musina kana vantu vanoite musindo kuitire kuti vantu ava vanyatsokubata zviro zvavanenge veifunda. Uyevo vamweni vacho ndovanoitire musindo ndaraunda zvakadai ngekucheke simbi ngemishinii.

Zvozondotiwo nezvikora zvederayo zvendombi nemadhodha zvinosise kuti zviwandewo izvi zvinoite kuti vanthu vafunde vakawanda vanthu vakafundire mabasa zviya nyika yedu inobudirira inove yepadera yakasiyana nepashi.

Zvikora zvedera kunofundirwa ngentombi nemadhodha kunosise kuti kufundirwe mabasa aneutano mabasa akanaka akahlamburuka asina chitsotsi mukati kuti muntu kana akura ave muntu unoremeredzwa mundaraunda kuti asazo tambudza.

Zvikora zvedera kona iyoyo zvakanakira pakuti vanhu vakafunda maningi munyika mwedu vanotaticha mabasa aonodekuzoita zvakadai ngekuti munhu unotaticha kuite dhokodheya avazourayi vanhu muzvibhehleya ngenda yekuti munonga mune munhu unoziya zvemene.

Zvedara iyo azvina zera kuti zera iri ndorino fana kuendeyo muntu weshe unosisa kuenda ku chikora kunze kwekuti asikakoni kunyora kana asikazwi asi eindo kone kunyora achiri zera rekuenda kunyora uno kurudzirwa kuti arambe eyi funda vamweni vanoramba vei funda vei zotoite zvine upenyu zvirinani.

Zvikora zvedera zvendombi nemadhodha zvikora zvakanaka asi zvinode kundowedzera kuti vantu vanofanire kuchengetedzwa. Vanasikana vanofanire kuchengetedzwa vanouye kuzvikora zvederayo vachiri vana. Vakasiyana vasateedzera zvinoitwa ndianamai vakuru ava.

Zvikora zvese zvedera vantu vanosise kukurudzirwa kuti varambe vari vantu vanode kufunda. Vanofana kusarudze mabasa avanofunga kuti anovaponesa. Havafani kumanikidzwe kushanda kana kuita basa ravasingazodi muupenyu. Muntu unofana kubhuirwa zvekuita.

Zvedera iyo zvinofundise ndombi nemadhodha, zvikora zvisiri zvekutamba ndizvo ngekuti muntu weshe waendeyo haazomboiti upenyu hwakafanana neusina kumbogumeyo. Basa chairo unenge eyitoziya raakafundira. Wakasiyana nemuntu unondokiya-kiya ari paari.

Ndau dzeshe dzino fundiswe vantu vano tatiche mabasa indau dzino fana kunge dzei svikika dzisinga nesi muntu aka one mare yaka wanda yeku dusa obhadhara unosise kuti azo funda zvakanaka zvisina chino muvhiringidza kana ku mudini.

Kuzvikora zvedera kunyanya nyanya zvevantu vakufindira mabasa zvinofana kunge zvine mabhuku akawanda ekutaticha. Zvinofana kunge zvinemakombiyuta akawanda ekutaticha futi. Saka vantu vanofana kuti vange vane mare muzvikora asi chinondonesa ndechekuti muzvikora umu mare irikundo ryiwa ngevakuru.

Zvikora zvedera kona iyoyo zvikora apo anhu madhodha nendombi etatiche mabasa ekuzoita muupenyu zvakakosha zvinosise kuti zvibeurwe mumandau mwedu kuitire kuti vantu vakure vane mabasa avanode kuzoita muupenyu avazourayi ana ngenzara.